Akaɖiŋusẽ dɔwɔla siawo le agbagba dzem le akaɖiŋusẽa ŋu eye wodo awu blɔwo, wo er gbelɔŋugo aŋutiɖiɖitɔ aɖewo hã le wo gbɔ. Kuku le ta na wo eye wole asi trɔm le wo la ŋuti. Mɔwo le atia ŋuti.

amewo ɖó gagbawo tɔkpowo kple aŋegowo ɖe tsi kuƒe sia eɖewo nɔ tsiakum ke bubuawo hã le tsitsrenu nɔ lalam be woaɖo yewodzi hena tsia kuku amaɖe hã ku tsia vɔ le tɔ ɖe ta yina aƒeme

Dedienɔnɔdɔdzikpɔla siawo le tsa ɖim le dukɔ me kple dɔwɔƒe sia be yewoakpɔ gbɔ be amewo wɔ woƒe dɔwo ɖe dzɔdzoenyenyetiŋu. Ame bubu ame aɖewo dɔwɔla aɖewo nɔ nu kplɔm eye wonɔ woƒe dɔwɔƒe dzram ɖom.

Nyɔnuvi nyakpɔ siawo dzra wo ɖokuiwo ɖo le dekɔnu ƒe lekewɔwɔ me eye wo le nunana vovovowo ɖe ta le gbawo kple kusiwo kple gbadzewo dzi yina ɖe azaɖuƒe wota avɔ nyuiwo eye wode dzonuwo ɖe kɔ kɔ hetsɔ afɔkpa fiafɔkpa nyuiwo do.

Le kuteƒe, amekuku ɖaka le anyigba eye kuƒometɔwo nɔ anyi ɖe zikpi dzi, kuteƒevalawo le tsitrenu eye wole akɔ fam na kuƒometɔwo

Ŋutsu sia le ʋe ƒe ŋusẽ ŋutidɔ wɔm kɔ le eƒe kɔmputa atadzi tɔ ŋuse name. Mía te akpɔ kplɔdzi nudzadzra sɔe aɖe si dzi nudzadzra vovovowo hã le le agbadɔ sɔe aɖe te.

Nyɔnu sia ɖo nutɔgba dzodzi eye nulɔ̃gatsi le eme. Etɔ nua ɖe lɔ ɖe nu fianu dzi eye kusi aɖe hã le egbɔ. Ele hɛ ɖe asi ega le enua bubu kpam hena tɔtɔ.

nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka wóle seƒoƒo bɔ me hele gbewo hom le seƒoƒoa me hele seƒoƒoawo dzram ɖo bena woanyakpɔ nyuie hena dzadzra

Nyɔnu etɔ̃ siawóva kɔɖige le atsiaƒuto alebe eve de sɔ dzi eyɛ tɔ̃lia nɔ afɔzɔm kplɔ sɔa ɖo, amesi le sɔa ŋutsi hã le wódome eyɛ wónɔ dzidzɔkpɔm esi sɔa kɔwó wónɔ zɔzɔm le atsiaƒuato

Nufiala sia le nu fiam ɖevi sue siawo le dzɔdzɔmeŋutinunya nusrɔ̃ƒe sia eye ɖevi siawo wole atikewo dom kpɔm le woƒe nufila gbɔ. Míate ŋu akpɔe be wole woƒe labolatri.

Ŋutsu aɖe le ʋe ƒe akaɖi ƒe ŋuse ŋu dɔ wɔm bena yeakpɔ akaɖi eye ɖeviwo kple ame tsitsiwo bɔ ɖe eŋu be yewoakpɔ nu si wɔm wole. Ɖeviawo le nu kpɔm tututu be yewoakpɔ nu si ke ava do tso woƒe akaɖi wɔwɔ la me.

Agblemenuku siawo sɔgbɛ hena dzadzra. Nukuwo abe atɔtɔ, aŋuti, tomatosi, gbitsa, karɔti kple bubuawo. Wosɔgbɛ eye nudzrala ŋutɔ le atsyɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me nɔ anyi ɖe agba la ŋgɔ.

ƒomeaɖe le wóƒe seƒoƒo bɔ me hele seƒoƒoawo dzramɖo nyuie bena woakpɔ wó ho gbewo le seƒoƒo bɔ la me eye seƒoƒoawo le dzidzɔ dom nawo ɖeviawo kple wó dzilawo wóle dzidzɔkpɔm ɖe seƒoƒoawo ƒe wɔwɔ nyuie ta

Le mɔmemidzraƒa aɖe ƒe ŋkume. Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ wo le tsitre ɖe mɔto bena ne ŋuwo tsetsenu vie la yewoatso mɔme. Ŋutsu ɖka le mɔ dzi yina mɔme tso ge.

Amewo le ablɔdzi zɔlizɔzɔ tɔxe aɖe me hele woƒe dzidzɔmakpɔmakpɔ ɖem fia to adzɔga aɖe si dziɖuɖua ɖo anyi be woanɔ xexem la me. Ɖe esi womenɔ dzidzɔ kpɔm o ta wonɔ awu yibɔ kple awu dziwo me. Ɖewo hã ɖɔ kukuwo.

ʋe ƒe akaɖi dɔwɔlawo le akaɖidɔ wɔm le exɔ aɖe tame, ŋutsu adree le dɔ dɔm, ame ene nɔa anyi eye etɔ̃ mamlɛawo le tsitrenu hele kpekpem ɖe wo ŋuti

Ɖevi adre wonye ŋutsuviwo wonɔ anyi ɖe atrue si wokɔ mlɔnyie la dzi le exɔ ɖe godo eye wole dze ɖom na wo nɔewo. Ɖewo le nu kom eye wole dzidzɔ kpɔm ɖe nya si gblɔm wotɔwo le na wo la ta.

Kɔɖiɖi, eɖkadze siawo le atsyɔɖoɖo me hele dekɔnu ʋe sia ɖum. Wota avɔ nyuiwo eye wobla tawo. Ŋua ƒolawo le ŋua ƒom eye ɖeka dze siawo le eʋe ɖum ɖe edzi. Wodzra ɖo ŋutɔ tso dziƒo va se ɖe afɔgɔme.

Mɔŋutinunya dɔwɔla siawo le asi trɔm le mɔ aɖe ŋu. Atrakpui eve le wo gbɔ. Ɖeka le mɔa ƒe ŋkume eye bubu hã le axadzi. Ŋutsuawo dometɔ ɖewo ɖɔ kuku eve eve wonɔ dze ɖom na wonuiwo.

Ƒome sia le nuɖukplɔ ŋuti dzidzɔtɔɛ eye ɖevi nyɔnuvi sia le ŋudom na fofoa le dzidzɔ vavã aɖe me. Míate ŋu akpɔ abolowo kple nuɖuɖu vovovowo, kokowo le kplɔ̃ la dzi eye dzi nɔ wodzɔm ŋutɔ.

Dzo dze du aɖe me eye wòbi xɔwo kple ŋuwo keŋŋŋŋ. Dudzɔ yi dzi kɔtɔŋŋ alebena dzotsiŋuwo le teƒea hele dzoawo tsim.